Udokotela ohlaba umuntu ijekiseni. Udokotela lowu ugqoke amagilavusi aluhlaza okwesibhakabhaka kanye le uniform yabodokotela eluhlaza okwesibhakabhaka uhlaba owesilisa ihlombe. Owesilisa ugqoke amangilazi kanye lemasiki eluhlaza okwesibhakabhaka wagqoka lengwane.

Abantu abanengi abanye bamile abanye bahlezi omunye owempilakahle ugqoke ijesi ebomvu njalo phakathi wafaka iyembe emhlophe kukhanya ehlezi lo mama owesifazana onguye amkhangelayo khona lapha abahlezi khona kulama mayikhro foni letafula.

Abantu abathathu ukhona owesilisa ogqoke ihembe emhlophe lebhulugwe elimhlophe eceleni kwakhe kukhona owesifazana ogqoke isikipa esimhlophe kukhanya ethwele imithi. Phakathi laphakathi kwabo kukhona oyinkazana abakhanya bemhlaba ijekiseni.

Abantu abanengi abanye bamile abanye bahlezi. Abamileyo abanye bagqoke izikipa ezimhlophe nke ezilomzila entanyeni ebomvu gebhu njalo bakhona abezempilakahle abagqoke abagqoke amayembe amhlophe kanye lamagilovisi bagqoka izikipa ezibomvu phezulu bakhanya behlola abantu iBP.

Egumbini lesibhedlela kulomuntu wesilisa ogqoke izigqoko zokuzivikela lapha akhona eceleni kwakhe kulombheda olengubo ezimhlophe nke njalo eceleni kombheda kulesitulo ngemuva kwalowo owesilisa kulentambo ntambo ezihlanga hlangeneyo.

Odokotela abagqoke impahla zokuzivikela ezimhlophe .Kanye lama mask .Bakhanya bethwele umuntu sebemfake. phakathi kwesaka esefile lapha abame. khona kulesakhiwo esipendwe saba mhlophe nke .Njalo kulabantu asebemile sebebukele .Lapho odokotela lapha odokotela laba abahamba khona kukhanya kulotshani obuluhlaza tshoko. Obunye utshani obukhona sobuwoma .

Udokotela wesilisa ugqoke amagilovisi kanye lejazi elimhlophe nke ukhanya ehlaba owesifazane ijekiseni umhlaba engalweni. Owesifazane ugqoke imask eluhlaza tshoko kanye lesikipa siluhlaza okwesibhakabhaka wafaka leqhiye ebomvu gebhu.

Itafula eyenzwe ngezigodo, kulemiganu phezu kwetafula kanye lamankomitsho. Ngaphansi kwetafula kulenkukhu, njalo kulezihlahla ezinkulu eIkhulileyo, njalo kulezinye izigodo ezigombolezele leyo njawo..

Abantu abayisithupha abagqoke izigqoko zokuzivikela bagqoke izingwane ezimhlophe kanye lezigqoko phezulu ezibomvu lapha abame khona kulezihlahla njalo kulotshani obunengi eceleni kwabo kulowesilisa odlulayo.

Abantu banengi ikakhulu abesifazana labantwana bamile ngaphansi kwetende elilamabala amhlophe laluhlaza okwesibhakabhaka. Phambili kubonakala owesifazane ogqoke iyunifomu yabasebenza kwezempilakahle uhlaba umntwana ophethwe ngumama i injection.

Iqembu labantu abami phambili begqoke kahle, abanye baphethe amaphepha abanye babambe izandla , omunye umuntu ubonakala kunguye ophethe isethulo.

Abantu abempilakahle abagqoke izigqoko zokuzivikela bafaka lamamasiki amhlophe. Izigqoko zabo ziluhlaza okwesibhakabhaka. Eceleni kwabo kulamathenti kanye lezitulo ezimhlophe lezimota. Kulabantu abamileyo phandle kwamatende, abanye bahlezi phakathi labo begqoke amamasiki.

Umuntu wesilisa ugqoke isikipa esiluhlaza okwesibhakabhaka njalo phakathi ukhanya egqoke isikipa esimhlophe esithutshayo. Ugqoke imasikhi, ukhanya bemuhlaba i- injection ngowesifazana ozivale umlomo ngemask, wagqoka lengowane. Ngemuva kwakhe kukhona abanye abempilakahle.

Izandla ezibambe igabha kanye le injection. Ngemuva kwezandla kulabantu abanengi, abanye bahlezi abanye bamile. Abantu laba bakhanya begqoke ama mask aluhlaza okwesibhakabhaka.

Umntwana ufaka intonsi emlonyeni ngudokotela. Umntwana lo ugqoke isikipha esiluhlaza. Ngaphansi kulamabalabala atshengisa ukuthi lesi sibhendlela sitholakala ngaphi njalo kulamalanga alotshiweyo ngaphansi atshengisa ukuthi labobantwana bayabe bethontiselwa nini bevikela emkhuhlaneni lowo.

Udokotela ugqoke ijazi elimhlophe nke lamagilovisi amhlophe. Ukhanya ekhangele umntwana omncane owesilisa, eceleni komntwana lo kulo wesifazane othwele isikhwama esibomvu gebhu. Eceleni kwabo itafula eluhlaza njalo phambi kwabo kulebhodi eyokubhalela.

Indawo enkulu evulekileyo indawo leyi ikhanya ilezihlahla ezinkulu eziluhlaza tshoko njalo kulotshani obuluhlaza tshoko obusakhulayo ngemuva kwezihlahla kukhanya kulezakhiwo ezithutshayo njalo kulomntwana okhanya ekhotheme enatha amanzi, lapha onathela khona amanzi kulebhakede eseligcwele amanzi.

Abantu abanengi abaminyeneyo egumbini. Abanye bakhanya bemile abanye bahlezi. Kulabesifazana kakhulu labantwana abancane. Omunye umile phambili uthwele ubhuku lomntwana eceleni omunye ukhanya emile njalo eceleni.

Abantu abanengi, abanye abantu bakhanya bemile, abanye bakhanya behlezi. Omunye wabahleziyo ugqoke isikipa esimhlophe wathwala umntwana. Ukhona owesilisa oguqileyo phambili komntwana. Ugqoke amangilazi, ukhanya edlisa umntwana .

abantu besifazane ababili omunye ngudokotela ogqoke isigqoko esilama balabala wagqoka lamacici phezulu wagqoka ijazi labodokotela elimhlophe nke kulomama ohleziyo esitulweni othwele umntwana udokotela kukhanya enathisa umntwana

Abantu abanengi abamileyo ndawonye. Abanye ngamankazana abanye ngabafana njalo ukhona owesifazana okhanya engumuntomdala ugqoke amangilazi njalo ngemuva kwakhe abanye abantwana bagqoke izikipa ezibomvu gebhu. Abanye bagqoke izikipa ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Abantu abesifazana abasegumbini elilodwa, lapha abame khona kulezitulo ezimhlophe ezimbili kanye lesitulo esisodwa esimnyama. Phambili kwesitulo esimnyama kuletafula njalo kukhanya isandla somuntu. Lapho konke abame khona kulezitulo ezinjengamabhentshi.

Odokotela ababili abesifazana abagqoke okokuzivikela bagqoke ingwane eziluhlaza okwe sibhakabhaka kanye lemaskhi eluhlaza okwesibhakabhaka lezigqoko eziluhlaza okwe sibhakabhaka. Bonke bamile omunye umile phambili kwakhe kule khompiyutha eceleni kwakhe kukhona umuntu ohleziyo emkhangela iBP

Abantu abanengi ababutheneyo, abanye bakhanya bamile, abanye bahlezi phansi, abanye bahlezi ezitulweni. Phambili kwabo kukhona itende elimhlophe nke, ngemuva kwetende kukhona isakhiwo esipendwe saba mhlophe. Eceleni kwesakhiwo kulezihlahla hlahla kanye lemota emhlophe nke.

Umuntu wesifazana othwele amabhakede amabili. Elinye ibhakede ulithwele ekhanda elibomvu, elinye ulilengisile eceleni. Lapha ayakhona kulezihlahlahlahla ezinengi ezitshiyeneyo. Njalo, izihlahla lezi ezinye zikhanya seziwomile ezinye lokhe zilamahlamvu aluhlaza.

Isakhiwo esakhwe sagonjozelwa .Phakathi kwaleso sakhiwo kulamanzi njalo kulama"steps".Ngemuva kwaleso sakhiwo kulendlu ependwe yabamhlophe, uphahla lwayo lwababombvu gebhu. Ngemuva kwalolu phahla kubonakala izintaba.

Umuntu wesifazana ohleziyo ukhanya engowasendulo, umuntu lo uhlezi phezulu kwecansi eligoqiweyo njalo lapho akhona kulezihlahla ezinengi. Unyawo lakhe lukhanya lubotshelwe esihlahleni njalo umuntu lo ukhanya ehawulisa.

Abantu abayisitshiyagalombili abanye ngabesifazana abanye ngabesilisa. Phambi kwabo kulamatafula afakwe amalembu amnyama njalo phambi kwabo kukhona okulibhola okubomvu lezintambontambi eziluhlaza okwesibhakabhaka ezifakiweyo phezu kwetafula

Umunty wesilisa okhanya sekhulile umuntu lo umuntu lo owesilisa ukhanya egqoke isigqoko esingahlanzekanga njalo uhamba ngenyawo inyawo zakhe sezingcolile ukhanya engani uyagula umkhuhlane wegqondo ngemuva kwakhe kukhona owesilisa ohleziyo ebhayisikilini phansi komthunzi kuhlezi labanye kukhanya bembukele

Abantu abayisitshiya galo lunye abamileyo, abanye ngabesifazana abanye ngabesilisa lapha abame khona ngemuva kwabo kukhanya kulamabhakane amanengi atshiyeneyo elinye ibhakane liluhlaza okwesibhakabhaka lalotshwa ngamabala amhlophe, elinye ibhakane libomvu lalotshwa ngamabala amhlophe. Lapha abame khona ngemuva kwabo futhi kulotshani obuncane obuqunywe kahle obunakekelweyo.

Owesilisa okhanya esekhulile ,ugqoke isikipha esiluhlaza okwesibhakabhaka. Njalo ngemuva kwakhe kukhanya kulabantu abanengi ababutheneyo .Omunye ongemva kwakhe ugqoke ingwane emnyama kanye lesikipha esibomvu gebhu .Ngemuva kwakhe kukhanya kuthutsha intaba.

Umuntu wesifazana ogqoke impahla ezimnyana ugqoke isikipa esimnyama kanye lebhurugwe elinyama ubambe owesifazana ogqoke ijesi ebomvu kanye lengwane. Ogqoke ijesi ebomvu ubambe isihlathi njalo uhlezi esitulweni esimhlophe.

Iqembu labantu abami ndawonye abangengi bagqoke izikipa eziluhlaza okwesibhakabhaka, oyedwa ugqoke iyembe emhlophe. Oyedwa omunye owesifazana ugqoke isudu.

Abantu abanengi abesilisa labesifazane abantu laba bagqoke izikipa eziluhlaza okwesibhakabhaka. Indawo lapho ababekhona ikhanya ihlanzekile njalo ilamathayili.

Abantu abayisitshiyagalolunye, ababili ngabesifazane ,abanye ngabesilisa. Lapha abame khona kule mota evulwe umnyango. Ngemva kwemota kutende elimisiweyo elimhlophe nke, elilamabalabala aluhlaza.

Abantu besilisa abahlanu. Abane bagqoke izikipa ezifananayo eziluhlaza tshoko njalo oyedwa ugqoke iyembe emnyama tshu. Lapha abame khona kukhanya kulezihlahla ezinengi njalo kulezakhiwo ezikhanyayo. Abantu laba bathwele izihlahla ezincane ezisemagabheni ezisakhulayo.

Isakhiwo sekilinika. Isakhiwo lesi sakhiwe ngamatshe njalo isakhiwo lesi sileminyango eluhlaza okwesibhakabhaka. Phakathi kulomduli opendwe wabamhlophe njalo phansi kufakwe ipholitshi ebomvu gebhu.

Abantu abanengi abahleziyo esibhedlela, omunye ukhanya esekhiphile izicathulo wafaka inyawo zakhe phezu kwazo. Eceleni kwakhe kukhona owesifazana othandele ingubo eluhlaza okwesibhakabhaka wagqoka lejesi emnyama. Eceleni kwabo kulesihlahla esikhulu esiyiso esivale abanye abahlezi eceleni kwabo.

izihlahla eziluhlaza ezinenginengi eceleni kwezihlahla kulezindlu ezikhanyayo njalo phambili kwezindlu phezulu kulentambo zamagetsi ezimnyama duzane lentambo zamagetsi kulebhakane ibhakane leli limhlophe njalo lilombala oluhlaza tshoko lalotshwa ngamabala amnyama njalo abomvu

Abantu abayisithupha abanye bahlezi abanye bamile abantu laba bagqoke amajazi amhlophe kanye lama "musk" aluhlaza okwesibhakabhaka lapha abahlezi khona kulamatafula amhlophe njalo kulabantu abadala abahleziyo bebakhangela i"BP "lapha abahlezi khona kulezihlahla ezinengi ezinye ziluhlaza ezinye sezitshile.

Izandla ezikhanya iyembe eluhlaza okwesibhakabhaka ezigqoke iwatshi kanye lamagilovisi. Zikhanya zifaka umntwana injekishini emlonyeni, umntwana lo uthwele ngowesilisa, umntwana lo ugqokiswe intambo esandleni.

Uphawu oluluhlaza okwesibhakabhaka olubhalwe ngamabala amhlophe ukuthi lebhoretori. Ngemuva kwaloluphawu kulezihlahla ezinkulu eziluhlaza. Ngemuva kwezihlahla kulesakhiwo esincane. Phambili kwesakhiwo kulotshani obuluhlaza tshoko Kanye leluba.

Umuntu wesilisa oleleyo phansi ogqoke izigqoko eziluhlaza okwesibhakabhaka kanye lemask eluhlaza okwesibhakabhaka ugoqe izandla, eceleni kwakhe kulomtshina omileyo omhlophe nke olamabalabala amnyama indlu akhanya ekiyo ikhanya ihlazekile.

Umtshina osetshenziswa esibhedlela, umtshina lowu ulentambo emnyama. Umtshina lo ulotshwe ngamabala aluhlaza okwe sibhakabhaka wona umhlophe njalo ngaphakathi ulotshwe ngamabala amhlophe njalo kukhona umbala omnyama ogomboloze umtshina phakathi.

Abantu abathathu abahlezi egumbini phambili kwabo kule tafula lapha abafake khona amaphepha ababili bekhanya bebhala. Omunye ukhanya ethwele umntwana njalo efake isandla sakhe esinye phezu kwetafula.

Umduli olamathayili amhlophe osesibhedlela, emdulwini lowo omhlophe kulamaphepha anamathiseliweyo amathathu. Elinye lamaphepha limhlophe libhalwe ngamabala oluhlaza okwesibhakabhaka elinye lamaphepha limhlophe libhalwe ngamabala amnyama tshu.

Abantu abane. Owesilisa oyedwa ungena emnyango omhloohe. Eceleni kwalo owesilisa , kukhona owesifazane, ogqoke isikipa esiluhlaza okwesibhakabhaka, ehlezi phezulu kwewheelchair. Eceleni kwalo umama kukhona iwesifazana ogqoke isigqoko esiluhlaza. Ngemuva kwalo umama kukhona owesilisa ogqoke ikepesi emhlophe. Kanye lejesi ebomvu gebhu.

Odokotela ababili omunye ngowesifazane omunye ngowesilisa odokotela laba lapha abahlezi khona kulomtshina omhlophe phezu kwetafula njalo lapha okulomtshina khona kulesandla somuntu esivelayo bakhanya bethatha ibhiphi yalomuntu ohleziyo phansi.

Abantu abayisithupha ,abane bagqoke amajazi amhlophe. Njalo bakhanya behlezi bekhangele imitshina ephambi kwabo . Abanye ababili bagqoke izikipa ezimnyama lalamask aluhlaza okwesibhakabhaka bamile .

Abantu abaselebhu bagqoke amajazi amhlophe, amamaski kanye lamagilavisi amhlophe. Bahlezi etafuleni besebenza ngezinto zesayensi ezifana lamabhodlela, amathuluzi, ukulinganisa kanye lezitsha zokuhlola. Kubonakala sengathi benza umsebenzi wokuhlola.

Abantu besifazane bathwele amabhokisi atshengisela ubuso babo, bagqoke izikipa ezimhlophe nke njalo izikipa zakhona zilomfanekiso wamaluba, ngemuva kwabo kule windi elikhulu elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka njalo bonke bagqoke amabhulugwe atshiyene umbala.

Owesilisa owempilakahle ugqoke ingwane kanye lamangilazi wagqoka lemaski, ugqoke iyembe emhlophe uthwele injekishini. Ukhanya ehlaba owesilisa ogqoke amamaski amabili, njalo wagqoka isikipa esimhlophe kanye lesikipa phezulu esiluhlazaa okwesibhakabhaka. Ngemuva kwabo kukhona abanye abantu abamileyo.

Ibhakane elimhlophe ibhakane leli lilotshwe ngamabala abomvu gebhu njalo ngaphansi lalotshwa ngamabala amnyama ngaphansi njalo kulombala obombvu otshengisela ukuthi abantu laba bengabathola njani eceleni kwebhakane kulowesifazana ifakiwe umfanekiso wakhe ulukile inwele wafaka lamacici.

abantu abathathu abagqoke ama mask ebusweni phambili ukhona owesifazana ogqoke ijesi emnyama elophawu ngaphansi egqoke impahla ezilama balabala ngemuva kwakhe bonke ababili bagqoke ama mask njalo omunye ugqoke isigqoko sokuzivikela esiluhlaza okwesibhakabhaka

Isibhedlela esikhulu phandle kwesibhedlela Kulodokotela ohambayo njalo duzane laye kulomntwana oyinkazana ohambahambayo. Phandle kulamaluba alungisiweyo aba mahle eceleni kwamaluba kulamatshe afakiweyo phambili. Phandle kwesibhedlela kulezitulo zokuhlala eziseduzane lomnyango.

Udokotela wesilisa ugqoke i uniform eluhlaza okwesibhakabhaka wagqoka lamangilazi ukhangele omtshina omhlophe njalo phambi kwakhe kulowesifazane oqhiye ngeqhiye emhlophe ukhanya laye efake ilihlo lakhe lapha udokotela akhangele khona. Lapha abakhona kukhanya kulamaphepha amanengi abekiweyo phakathi kwegabha elingani ngamashelufu aluhlaza okwesibhakabhaka

Isibhedlela esikhulu isibhedlela lesi silemnyango emikhulu kanye lamawindi amakhulu. Isibhedlela lesi silamaphetshana alotshiweyo phezulu alotshwe ngokuluhlaza okwesibhakabhaka wona emhlophe njalo phandle kwesibhedlela kulama fulawuzi asakhulayo alungiswe kahle lezihlahla ezincane. Phandle kwesibhedlela kulebhokisi eliyilo elilayezela abantu.

Abantu abanengi, abanye bahlezi njalo abanye bamile. Bakhanya bemile esibhedlela bemelele ukubona udokotela. Abanye bathwele amaphepha njalo abanye bakhanya bembathile. Eceleni kwabo kulodokotela ogqoke ijazi elimhlophe odlulayo

Isakhiwo esikhulu esakhwe ngamatshe isakhiwo lesi sifulelwe ngamazenge njalo phezulu sipendiwe kwabamhloohe salotshwa ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka eceleni kulamaluba asekhulile amancane njalo kulotshani obuqunywe kahle obuncane.

Isibhedlela isibhedlela lesi silamagubhi amanengi atshiyeneyo phambili kwesibhedlela kulemota ekhona njalo kulabantu abahleziyo phansi kulezihlahla ezincane ezikhulayo njalo kulontshani obulungisiweyo baba Buhle

Abantu abanengi ababutheneyo . Abanye bahlezi labamileyo phandle esibhedlela. Isibhedlela sikhanya sisikhulu kakhulu. Eyinye indlu yesibhedlela ilophahla olubomvu gebhu. Abantu laba kulabaqhiyileyo, abagqoke izingwane labathwele izikhwama.

Igumbi elikhulu lesibhedlela. Abanye bahlezi bafakwe imtshina emakhaleni njalo abanye balele bambathiswa ingubo. Kulabantu abahleziyo eceleni abazobabona. Abanye bahlezi akulabantu abazobabona, abanye balele njalo bafake amamasikhi.

Izitulo ezakhelwe zaba phandle, phezu kwezitulo kulesikhwama esimnyama, eceleni kwezitulo kulabantu abahleziyo, ngemuva kwezitulo kulesakhiwo esakhiweyo esilomnyango ovulekileyo

Owesilisa omileyo phambili kwegedi ugqoke ingwane kanye lejesi ebomvu ngemuva kowesilisa kulesakhiwo esikhulu ngemuva kwesakhiwo kulezimota kanye lophahla olukhanyanyo olubomvu gebhu.

Udokotela ohleziyo ogqoke ijazi elimhlophe nke. Lapha ahlezi khona kuletafula efakwe ilembu eliluhlaza phezu kwetafula kulamabhuku kukhanya ebhala. Ngemuva kwakhe kule khabothi emileyo kanye lamalembu avale amawindi.

Umuntu wesifazana ogqoke iqhiye emnyama evala ubuso kanye lesiketi esimnyama uhlezi phandle eceleni kwakhe kulezitulo kanye lomnyango omkhulu omhlophe. Ngemuva kwakhe kulotshani obusakhula obuhlaza tshoko.

Igumbi lesibhedlela kukhona udokotela ohleziyo phezu kwesitulo esimnyama uthwele amabhuku uyaluka. Lapha ahlezi khona etafuleni kule lelembu eliyilo elivale itafula ilembu leli liluhlaza tshoko. Ngemuva kwakhe kulemiduli, imiduli emhlophe nke.

Igumbi lesibhedlela elilabantu abanengi, ikakhulu omama abahlezi emibhedeni. Abanye bathwele abantwana babo, abanye bahlezi abathwalanga bantwana. Abanye babonakala engani balele njalo kulomongikazi omileyo ogqoke ezimhlophe, ibhurugwa elimhlophe lesikipa esimhlophe.

ifamasi enkulu ifamasi leyi ilama tshelufu amanengi amatshelufu angikhona alemithi lamaphilisi phakathi phambili kwefamasi kulomuntu owesifazana ogqoke amangilazi lapho ame khona kule compute kukhanya ekhangele icomputer

Igumbi lesibhedlela igumbi leli lipendiwe laba luhlaza okwesibhakabhaka njalo emdulwini kulama tiles amhlophe duzane lama tiles kulesitulo lapho okuhlezi khona udokotela ogqoke impahla eziluhlaza kanye lengwane eluhlaza phambi kwakhe kulemitshina emhlophe emkhulu ekhanya ilentambo ntambo zihlanganisiwe njalo eceleni kulombheda.

Igumbi elitholakala ezibhedlela kumbe emafamasi kulamashelufu amanengi atshiyeneyo njalo phakathi kwama shelufu kulamagabha lamaphepha okulamaphilisi khona amanye amaphilisi lemithi isemagabheni emhlophe eminye isemagabheni aluhlaza okwesibhakabhaka.

Abantu abanengi abasesibhedlela ewadini. Kukhona imibheda eminengi ehlezwi ngabantu. Kulabantu abadala kanye labantwana. Bakhona abanye abantu abamileyo eduzane kwemibheda. Kukhona okungathi ngamakhabothi okulamasaka khona phezulu. Imiduli icecisiwe ngamaphepha. Ngani ngabantu abadala abazobona abantwana.

Odokotela abanengi abamileyo. Omunye wabodokotela ugqoke izigqoko eziluhlaza ugoqe izandla njalo abanye bafake izandla ngemuva kwabo abanye bafake emaceleni. Kukhona abanye ababili abahleziyo embhedeni bagonwa

Igumbi lesibhedlela. Kulabodokotela abamileyo abagqoke izigqoko zabo zokuzivikela eziluhlaza okwesibhakabhaka njalo bonke bagqoke amamasiki bakhanya besegumbini loku opharethela phezulu kwaleligumbi kulomtshina oyiwo osetshenziswa ukubona lokhu abakwenzayo. Kukhanya kulomuntu oleleyo embhedeni onguye abamkhangeleyo.

Umtshina otholakala esibhedlela , umtshina lo kuthiwa yiscan , I scan lesi sikhanya sitshengisa umfanekiso omnyama lombala omhlophe , kukhanya kukhona okungani ngumfanekiso womuntu omncane okhanyayo okhanya esakhula

Udokotela wesilisa ugqoke amagilazi wagqoka lejazi labodokotela elimhlophe wagqoka isikipa esimhlophe kanye lebhulugwe elimnyama ngaphansi ukhanya ekhangele umtshina, umtshina wakhona umhlophe njalo eceleni komtshina kulomuntu ofake amehlo akhe udokotela ukhanya ekhangele emtshineni amehlo akhe.

Umuntu wesifazana ogobileyo. Umuntu lowu owesifazana ukhanya ebambe isisu ngezandla zakhe zonke zombili. Njalo umuntu lowu akagqokanga izigqoko zonke ngokupheleleyo . Ugqoke ezangaphakathi.

Abantu ababili omunye ukhanya eselimele esehlizi phansi usekhwezile ibhukugwe kunyaw olulodwa isandla sesibambe unyawo bekhanya bemthoba ngulowu ogqoke ijazi elimhlophe nke

Abantu bezempilakahle bagqoke izikipa eziluhlaza tshoko njalo omunye wabo ugqoke isikipha esiluhlaza tshoko phezulu wasefaka ijesi emnyama lapha abahlezi khona kulamatafula afakwe akwe amalembu amhlophe bahlala ezituleni ezimhlophe bakhanya behlezi belabantu abaphambi kwabo abayibo abangabe beba abakhangela amaBp

Umuntu wesilisa oleleyo embhedeni esibhedlela, umuntu lowu ugqoke iwatshi njalo esandleni sakhe kufakwe intambo ntambo ezihlanganiswe lomtshina omhlophe kukhanyangani bamfaka igazi.

Abantu abanengi, bonke bahlezi. Abanye bagqoke izikipa eziluhlaza okwesibhakabhaka lamagilovisi amhlophe, abanye abagqokanga amagilovisi, bathwele amapheni, bahlezi duzane letafula emhlophe nke. Phambi kwabo kukhona abesilisa abahleziyo, bakhanya bebatshekha i BP. Etafuleni kulamaphepha kanye lezigubhu zamanzi

Abantu abahlanu ababili abesifazana, ababili abesilisa loyedwa ovalwe ngoyesilisa, omama bonke ababili bagqoke amamaski aluhlaza okwesibhakabhaka omunye umama ugqoke isikipa esimnyama tshu omunye ugqoke ijazi labodokotela elimhlophe nke kanye lama glovisi. Omunye owesilisa ugqoke imaski emnyama tshu.

Umuntu ubambe umtshini wokuphefumula esandleni, ewufaka emoyeni sengathi uyawusebenzisa ukuthi aphefumule, ukhanya angani ngumuntu wesifazana.

Odokotela abandawonye, abanye bakhanya bemile oyedwa ukhanya eguqile egqoke amagilavusi amhlophe khanye lengwane, wagqoka iuniform eluhlaza. Abanye bagqoke iuniform eluhlaza okwesibhakabhaka lapha abakhona kukhanya kulamalembu aluhlaza tshoko.

Udokotela ogqoke ijazi elimhlophe uhlola owesifazana ohlezi ezitulweni ogqoke isigqoko esiluhlaza okwesibhakabhaka ohlezi eceleni kwetafula.

Umuntu wesilisa osekhulile olele esibhedlela, ugqoke izigqoko ezimhlophe nke njalo umbathe ingubo emhlophe nke. Eceleni kwakhe kulodokotela omileyo, ukhanya esesibhedlela eadimithiwe.

Udokotela ogqoke isikipa esilomkhona omfitshane esiluhlaza okwesibhaka bhaka wagqoka lesikipa ngaphansi eside esimhlophe ukhanya ehlola owesifazane osekhulile emhlola umkhuhlane.

Umtshina omhlophe, olombala oluhlaza okwesibhakabhaka, Umtshina lo ulombheda, njalo duzane lombheda, kukhona owesilisa ongudokotela, ogqoke ijazi elimhlophe. Ukhanya elungilungisa umbheda.

uDokotela wesilisa ugqoke imasikhi eluhlaza okwesibhakabhaka wagqoka leyembe eluhlaza okwesibhakabhaka phezulu wagqoka ijazi labo Dokotela elimhlophe nke ukhanya ethwele iphepha elitshengisela amathambo iphepha leli limnyama njalo phezulu kwalo lilombala oluhlaza okwesibhakabhaka

Udokotela wesilisa ogqoke imask eluhlaza okwesibhakabhaka ugqoke iyembe eluhlaza okwesibhakabhaka phezulu wagqoka ijazi labodokotela elimhlophe nke .Ukhanya ethwele iphetshana .Iphepha leli limnyama lilombala oluhlaza okwesibhakabhaka likhanya litshengisela amathambo .

Igumbi elikhulu okuthiwa yilaboratory .Igumbi leli lijayele ukutholakala esibhedlela .Kulomtshina omkhulu omhlophe .Umtshina lowu oyiwo oyabe utshengisela okuyabe kusenzakala emzimbeni womuntu .Phansi kwalo mtshina kukhona eminye imitshina ebekiweyo yagadaniswa .Eminye imhlophe njalo emaceleni iluhlaza tshoko .Eceleni kwawo ukhona omunye umtshina omnyama otshengisa isigombolozi .

Igumbi elikhulu elitholakala esibhedlela. Phakathi kwegumbi leli kuletafula enkulu emhlophe .Njalo eceleni kwetafula kukhanya kulemitshina .Njalo kulabesiisa ababili abamileyo. Omunye ugqoke ijazi labodokotela elimhlophe nke .Wathwala le telephone ezandleni ,wagqoka lebhulugwe elimnyama .Omunye ugqoke isikipa esiluhlaza okwesibhakabhaka.

igumbi lesibhedlela igumbi leli lipendwe laba mhlophe nke njalo lilama thayilizi amhlophe nke eceleni kulamashelufu phakathi kwama shelufu kulamagabha alezivalo ezimhlophe eceleni kwamashelufu kulamajazi alengisiweyo elinye ijazi limhlophe elinye ijazi liluhlaza okwesibhakabhaka eceleni ezandleni lilombala omhlophe

Igumbi lesibhedlela okuthiwa yi Laboratorie igumbi leli lipendwe labamhlophe kwelinye icele kwelinye icele lapendwa labaluhlaza okwesibhakabhaka kuletafula elilamashelufu ngaphansi njalo kulezitulo eziluhlaza okwesibhakabhaka eziseceleni phezulu kwetafula kulemitshina kanye lecomputer

Umuntu wesilisa ogqoke isikipa esimhlophe phakathi phezulu wagqoka iyembe ebomvu gebhu umuntu lowu isandla sakhe esinye usifake eceleni esinye isandla sakhe sibambe umtshina sikhanya sitshila umtshina lowu utholakala ezibhedlela ngowokuhlinza.

Isandla somuntu esigqoke amagilovisi aluhlaza okwesibhakabhaka, isandla lesi sithwele okuligajana okuncane okukhanya ngani kulegazi phakathi eliyilo elihlolwayo kuma laboratory. Phansi kwaleligabha kulephetshana elimhlophe elilotshwe ngamabala amnyama elinjenge receipt

Owesilisa oleleyo esibhedlela isandla sakhe sivale amehlo njalo esinye isandla sihlanganiswe lemitshina bamfaka igazi. Imtshina leyi imhlophe nke njalo eceleni kwakhe kulembodlela yamanzi. Lapha akhona kupendwe kwabamhlophe njalo kulama thayilizi.

Umuthi osetshenziswa kumalaboratory. Umuthi lowu ulegabha elingumdaka, ulesivalo esiluhlaza okwesibhakabhaka njalo lilephetshana elimhlophe elilotshwe ngamabala amnyama, eceleni kwalo kulegabha elimhlotshana.

Amasinki alempompi atholakala emalebholethori noma ezibhedlela. Phezu kwalamasinki kulamagabha amane, amhlophe. Elinye lamagabha lilesivalo esiluhlaza okwesibhakabhaka elinye lamagabha lilombala obomvu.

Izandla ezigqoke amagilavusi aluhlaza okwesibhakabhaka zibambe isitsha esileliquid eliphuzi. Izandla lezi zifaka iphepha lokuhlola phakathi kweliquid mhlawumbe ukwenzela ukuhlola okuthile.

Isandla somuntu esiphethe isirinji. Lesi sirinji silephepha elimhlophe njalo phakathi ngani kulegazi kumbe umuthi. Ngemuva kukhanya kulamagabhagabha okutshengisela ukuthi kungabe kusesibhedlela.

Abesifazana abahleziyo abanye abathathu bafake amaqhiye oyedwa akaqhiyanga. Omunye oqhiye ngeqhiye ebomvu kukhanya ekhothamise ikhanda. Omunye oqhiye ngeqhiye emnyama uthwele umntwana wamthandela ngengubo emhlophe kukhanya enguye okhulumayo ngoba isandla esile microphone siphambili kwakhe.

Abantu abathathu abangaphansi kwetende elimhlophe. Ngemuva kwalaba abathathu kukhanya isandla esigqoke okumnyama, esingani sifakwe phezulu kweqolo. Phambili kwakhe, kulabesifazana, ababili, abagqoke izikipa ezibomvu gebhu! Lomunye ongumntwana ongumfana. Ogqoke usikipa esibomvu gebhu! Kukhanya bemfaka okungani ngokokuzwa endlebeni.

abantu abanengi abahleziyo ababili ngodokotela omunye u dokotela ugqoke iqhiye emhlophe kanye le mask emnyama le jazi labo dokotela elimhlophe nke ukhanya ehlaba umama othwele umntwana i injection umntwana lowu ugoqelwe ngengubo eluhlaza okwesibhakabhaka njalo lapho abahlezi khona kuletafula elamagabha amabili

Udokotela ugqoke ingowane emhlophe nke knaye lejazi emhlophe nke eceleni kukadokotela kulowesifazana ogqqoke isikipa esiluhlaza okwesibhakabhaka uthwele umntwana eceleni kwakhe kulowesifazana ugqoke isikipa esimhlophe nke uthwele umntwana laye eceleni kwakhe kulomfanyana laye ogqqoke isikipa esiluhlaza bahlezi esibhedlela

Abezempilakahle ababili abahleziyo begqoke amajazi amhlophe phambi kwabo kuletafula emhlophe njalo bahlezi ezitulweni ezimhlophe kulabantu abahleziyo phambi kwabantu abezempilakahle abanye bamile balayinile bamelele ukuzokhuluma labo ukhona owesilisa othwele isihlahla esilamaluba isihlahla esincane

Igumbi elikhulu elipendwe labamhlophe. Igumbi leli likhanya linje ngesibhedlela. Kulesitulo esimhlophe esijwayele ukuhlalwa ngodokotela njalo eceleni kwesitulo kulomtshina omhlophe. Umtshina lo unjayele ukusetshenziswa kuma ophareshini. Phezulu kwetafula kulamakhoputha khanye lamaphepha leminye imitshina.

Ikhompuyutha emnyama etholakala ezibhedlela. Ikhompuyutha leyi phakathi iluhlaza okwesibhakabhaka, njalo eceleni kulentambo ezimnyama ezikhonekthiweyo kuleyo khompuyutha. Phezulu kukhona okungani ngumtshina wamagetsi omnyama olombala omhlophe phakathi.

Umtshina otholakala esibhedlela umtshina lowu umhlophe njalo ukhanya ulensimbi insimbi leyi ifike phezulu igobe njalo ngaphansi ngani kulamavili awokufuqa eceleni komtshina lowu kulezandla ezikhanyayo ezikhanya zibambe umcijo ohlabayo.

Imasiki, imasiki leyi ijayele ukutholakala kakhulu ezibhedlela kumbe emafamasi. Imasiki leyi iluhlaza okwesibhakabhaka ilentambo ezimhlophe nke njalo phezulu kwayo ilombala omhlophe nke langaphansi.

Igumbi lesibhedlela elikhanya lingeloku oparetela, lipendiwe labamhlophe njalo ngaphansi lilamathayilisi amhlophe. Kulomtshina omhlophe omkhulu ongani yisitulo ohlanganiswe lemitshina. Phezulu kukhona okungani ngumabona kude onamathiselwe phezulu.

Umitshina osetshenziswa ezibhedlela umtshina lowu ubizwa kuthwa Yi oxygen mask .Umtshina lowu uluhlaza okwesibhakabhaka njalo eceleni ulentambo ezimbili eziluhlaza tshoko. umtshina lowu ulesivalo esingani simhlophe nke.

Igumbi lesibhedlela eloku opharethela , kugcwele imitshina eminengi etshiyeneyo esetshenziswa nxa ku opharethwa. Eminye imitshina inamathiselwene, eminye imitshina ikhonekithiwe ngentambo. Eceleni kwemitshina leyi kukhona ingalo yomuntu evelayo, ingalo leyi ikhanya iqgoke okuluhlaza okwesibhakabhaka.

Umtshina otholakala ezibhedlela. Umtshina lowu ujwayele ukufakwa emlonyeni yabantu ezibhedlela ukuze bathole umoya. Umtshina lowu umhlophe, ulentambo emhlophe enkulu njalo eceleni ulentambo emnyama eyiyo isendlebeni. Phambi komtshina kulentambo eluhlaza eyiyo eyabe ikhonekithiswe emtshineni omkhulu.

umtshina otholakala esibhedlela umtshina lowu umhlophe njalo phambili ulotshwe ngamabala amanyama eceleni kulephetshana eliluhlaza okwesibhakabhaka njalo phambili eceleni kukhanya kulamabalabala alombala oluhlaza okwesibhakabhaka ayiwo atshengisa ukuthi kusetshenziswa njani

Imitshina otholakala esibhedlela. Umitshina leyi ijwayele ukusetshenziswa kuma ophareshini. Omunye umtshina unje ngasikwama. Umtshina lo umnyama eceleni, njalo phambili omhlophe. Omunye umtshina unjenge khomphuyutha njalo ngaphansi ulamavili.

Umtshina oluhlaza okwesibhakabhaka umtshina lowu ulotshwe ngamabala amhlophe nke njalo ulombala oluhlaza tshoko umtshina lo ukhanya ulentambo emnyama tshu eyiyo esetshenziswa ukuthi bexhume.

Umtshina omkhulu omnyama tshu! Phambili lomtshina kulamabala alombala wesibhakabhaka, njalo kukhona okuluhlaza okungani liphetshana. Umtshina lowu kukhanya ulezindawo ezinengi lapho okuxhumaxhuma khona izintambo.

Igumbi elitholakala esibhedlela igumbi leli ngelokuOpharethele phakathi kulemitshina eminengi etshiyeneyo eminye imitshina imhlophe eminye imitshina ilembala eluhlaza okwesibhakabhaka njalo kulomnyango omkhulu kulombheda njalo omisiweyo.

Umlomo olamazinyo amhlophe nke. Amazinyo angaphezulu afakwe izinsimbi nsimbi. Izinsimbi nsimbi lezi zijayele ukufakwa ezibhedlela ukuyenzela ukuthi amazinyo aqonde nta.

Umtshina osetshenziswa esibhedlela ukwelapha. Umtshina lo umhlophe njalo esikrinini kubonakala inombolo ezibhaliweyo. Umtshina lo ulesibambo phezulu njalo uhlezi endaweni emhlophe.

Umtshina omncane osetshenziswa esibhedlela. Umtshina lowu ulombala oluhlaza okotshani. Phezulu lapha okule screen khona esincane kulenombolo ezilotshiweyo. Phambili kulezikhalakhala okuyikho lapho okuhlonywa khona intambo zamagetsi.

I"mask"eluhlaza okwesibhakabhaka phezulu kwemask kukhona umzila omhlophe nke kanye lentambo ze"mask" zimhlophe.I"mask" ifakwe endaweni emhlophe khona.

Umtshini omhlophe nke obekwe endaweni emhlophe nke umtshini ukhanya ulensimbi nsimbi ezinengi. Umtshini ukhanya usulungiselela ukuthi uyenze umsebenzi wawo esibhedlela.

Umuntu wesifazane olimele unyawo ogqoke izinsimbi ezimnyama enyaweni ethwele lezigodo zokuhambisa. Phambi kwakhe kulowesilisa ogqoke ibhurugwe eliluhlaza okwesibhakabhaka. Lapha abakhona kusendlini ependwe yabamhlophe njalo ngemuva kwabo ngani kulamashelufu alayinisiweyo.

Imitshina eminengi etshiyeneyo , esetshenziswa ezibhedlela ngabodokotela. Kule thermometer lemitshina yokukhangela indlebe, lemitshina yokukhangela iblood pressure. Eminye iluhlaza tshoko, eminye ibomvu, eminye iluhlaza okwesibhakabhaka, eminye imhlophe nke

Umtshina ojwayele ukusetshenziswa ezibhedlela umtshina lo ulama display amanengi kanye lezindawo ezinengi zokuxhuma intambo ubonakala usetshenziswa ukulawula umbala wawo uyinhlanganisela yokumhlophe okumnyama kanye loluhlaza okwesibhakabhaka njalo uhlezi phezulu kwendawo emhlophe.

Umuthi otholakala esibhedlela kumbe efamasi. Kulebhokisi elimhlophe elilotshwe ngamabala amnyama njalo lilombala obomvu. Eceleni kulegabha elimhlophe elilotshwe ngamabala amnyama tshu.

Imithi esetshenziswa ukulapha izinja. Imithi leyi itholakala ezibhedlela kumbe emafamasi. Imithi leyi isebhokisini eliluhlaza okwesibhakabhaka yaphinda yalotshwa ngamabala amhlophe njalo ngaphandle kulomfanekiso owenja.

Amagabha amhlophe amaphilisi. Amagabha lawa alezivalo ezimhlophe njalo phandle kulotshiwe ngamabala amnyama .Kulotshiwe ukuthi phakathi kutholakala amaphilisi amangaki lokuthi umuntu kufanele enathe amaphilisi angakanani.

Ibhokisi elikhulu elamapilisi. Ibhokisi leli linjwayele ukutholaka esibhedlela kumbe amafamasi. Ibhokisi leli limhlophe njalo lilotshwe ngamabala amnyama emaceleni, laphambili lilombala oluhladla tshoko, lalotshwa ngamabala amhlophe.

Ibhokisi lamaphilisi lipendwe laba ngumdaka lalotshwa ngamabala amnyama. Phezulu lilotshwe ngamabala amhlophe lapendwa laba luhlaza okwesibhakabhaka. Ngaphansi liluhlaza phezulu libhalwe ngamabala abomvu. Ibhokisi leli lilamaphilisi abekiweyo phambili ayisitshiyagalombili.

Amashelufu amakhulu amade, emashelufini kukhanya kulemithi esemegabheni lemithi esemabhokisini. Imithi leyi ilayinisiwe njalo ikhanya iminyene, eminye imithi omhlophe, eminye imithi okhanya oluhlaza okwesibhakabhaka njalo eminye okhanya iluhlaza.

Imithi etholakala ezibhedlela kumbe emafamasi. Kulegabha elimhlophe elikhulu elingani yinkomitsho. Eceleni kwalo kulebhokisi elimhlophe elilotshwe ngamabala amnyama phezulu lilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Njalo phambili kulamagabha amabili amhlophe, eceleni kwawo kulama philisi amhlophe abekwe phansi.

Umuthi otholakala esibhedlela kumbe e pharmacy. Umuthi lo ulebhokisi elimhlophe. Ibhokisi leli lilotshwe ngamabala amnyama njalo elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Phansi lilombala obomvu gebhu. Eceleni kwebhokisi kulomuthi. Umuthi omisiweyo umuthi olesivalo esimhlophe njalo umzimba waso uluhlaza okwesibhakabhaka.

Amashelufu amhlophe. Phakathi kwamashelufu lawa kulemithi etshiyeneyo kanye lamaphilisi atshiyeneyo. Amaphilisi amanye asemabhokisini aluhlaza tshoko, amanye asemabhokisini amhlophe, amanye asemabhokisini aluhlaza okwesibhakabhaka.

Ibhokisi lamaphilisi , amaphilisi lawa atholakala ezibhedlela kumbe emafamasi ibhokisi leli limhlophe njalo lilotshwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka njalo ngaphansi kulotshiwe ukuthi amaphilisi phakathi mangaki lokuthi umuntu mele athathe amangaki .

Amabhokisi amabili. Elinye ibhokisi limhlophe njalo ngaphansi lipendwe labaluhlaza okwesibhakabhaka. Ibhokisi leli phezulu libhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka njalo ngaphansi libhalwe ngamabala amhlophe. Eceleni kulelinye ibhokisi elibhalwe ngamabala amnyama lalo liluhlaza okwesibhakabhaka njalo lipendwe labamhlophe.

Ibhokisi lamaphilisi ibhokisi leli limhlophe lilotshwe ngamabala amnyama njalo ngaphansi kulombala oluhlaza okwesibhakabhaka phansi eceleni kwebhokisi kulamaphilisi amaphilisi lawa amhlophe njalo ngaphansi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Ibhokisi lama philisi atholakala esibhedlela kumbe efamasi ibhokisi leli limhlophe nke lilombala oluhlaza okwesibhakabhaka phezulu lalotshwa ngamabala amnyama njalo eceleni kulophawu oluluhlaza tshoko eceleni kwebhokisi kulamaphilisi aluhlaza okwesibhakabhaka amahlanu abekiwe phansi eceleni.

Umuntu wekukwehlela otholakala esibhedlela. Umuthi lo usegabheni elimdaka. Igabha leli elilesivalo esimhlophe njalo lephepha elimhlophe pambili. Eceleni kulebhokisi lomuthi elimisiweyo.

Amagabha amaphilisi avame ukutholakala esibhedlela kumbe ema pharmacy amagabha lawa amhlophe nke njalo alezivalo ezimhlophe alotshwe ngamabala amnyama njalo phambili kwegabha kutshengiselwa iphilisi eliyisogombolozi.

Ibhokisi lamaphilisi, Ibhokisi leli limhlophe lalotshwa ngamabala abomvu. Eceleni kulamaphilisi alitshumi. Amaphilisi lawa ayisigombolozi njalo aluhlaza okwesibhakabhaka. Amaphilisi lawa akhanya ebekiwe wonke eceleni kwebhokisi.

Imithi etholakala ezibhedlela kumbe emafamasi omunye umuthi usebhokisini elimhlophe ibhokisi leli lilotshwe ngamabala amhlophe ngaphansi lalotshwa ngamabala amnyama njalo phezukwalo liphendiwe laba luhlaza eceleni kulesivalo esiluhlaza igabha leli likhanya lifanana lebhokisi

Ibhokisi lamaphilisi atholakala efamasi kumbe esibhedlela. Ibhokisi leli limhlophe nke njalo lilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Phezulu lilotshwe ngamabala amhlophe, ngaphansi lilotshwe ngamabala amnyama tshu. Eceleni kwebhokisi kulamaphilisi angekho ebhokisini. Amaphilisi lawa amhlophe nke.

Amaphilisi asemabhokisini amhlophe nke Amaphilisi lawa eceleni alotshwe ngamabala amnyama tshu njalo alombala obomvu gebhu. Eceleni alotshwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka. Ngemuva kubonakala owesilisa ogqoke I mask emnyama ,njalo ngemuva kwakhe kukhanya kulemithi eminengi etshiyeneyo

Umuntu wesifazane ogqoke ingwani emnyama, kanye lejazi labodokotela elimhlophe. Ngaphansi ugqoke isikipa esilomkhono omude esimnyama. Ufaka imithi kanye lamaphilisi eshelufini. Imithi leyi ikhanya ibekwe ngendlela eqondileyo njalo ehlelekileyo.

Ibhokisi lamaphilisi atholakala ezibhedlela kumbe emafamasi ibhokisi leli lincane njalo limhlophe lilotshwe ngamabala amnyama tshu ibhokisi Leli lilezigombholozi phambili izigombolozi ezinkulu lezincane ezihlangeneyo

Imithi eminengi etshiyeneyo. Eminye imithi isemabhokisini, eminye isemagabheni, njalo eminye ikhanya ivuliwe yachitheka, eminye ikhanya ilokhe ivaliwe. Eminye imithi iluhlaza tshoko, eminye imhlophe, eminye ngamagabha emithi alamaphepha aluhlaza okwesibhakabhaka.

Igabha lamaphilisi, igabha leli limhlophe nke, igabha leli livame kutholakala ezibhedlela kumbe emaphamarcy. Lilotshwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka njalo eceleni kulamaphilisi amabili abekiweyo agadaniswa.

Ibhokisi lomuthi otholakala esibhedlela kumbe efamasi. Ibhokisi leli limhlophe njalo libhalwe ngamabala amnyama njalo lilombala omhlophe lilabantwana abathathu ababambene izandla. Eceleni kulegabha elomuthi elilesivalo esimhlophe njalo imbodlela ngani ingumdaka kulabantwana njalo ababambeneyo.

Umuthi osetshenziswa esibhedlela. Umuthi lo usegabheni elincane. Igabha leli libomvu njalo lilesivalo esibomvu. Igabha leli lilotshwe ngamabala amhlophe nke .

Umuntu ogqoke isikipa esiluhlaza uthwele iinjection ukhanya engani uzihlaba isisu ngeinjection ugqoke ibhurugwe eliluhlaza okwesibhakabhaka.

Imbhodlela yomuthi, imbhodlela leyi imnyama ilesivalo esibomvu, phandle kwembhodlela kulephepha elimhlophe phezu kwephepha leli elimhlophe kulotshwe ngamabala amnyama. Kulomfanekiso otshengisela umuntu okhwehlelayo

Igabha lamaphilisi elitholakala ezibhedlela kumbe efamasi. Igabha leli ligonjolozelwe ngephepha elibomvu gebhu njalo lalotshwa ngamabala amhlophe. Igabha leli livuliwe isivalo. Isivalo sifakiwe eceleni simhlophe, phakathi kwesivalo kulamaphilisi alekhala yomdaka.

ibhokisi lamaphilisi atholakala esibhedlela kumbe e phamarcy ibhokisi leli lilombala oluhlaza kanye lombala omhlophe nke lilotshwe ngamabala amnyama tshu njalo ibhokisi leli libekwe endaweni emhlophe nke

Ibhokisi lamaphilisi elitholakala esibhedlela ibhokisi leli limhlophe libhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka kanye lamnyama phezulu kwaleli bhokisi kulamaphilisi amabili amhlophe nke.

Ibhokisi lemithi eliitholakala esibhedlela. Ibhokisi leli limhlophe nke libhalwe ngamabala amnyama tshu kanye lamabala abomvu gebhu Eceleni kwalelo bhokisi kukhona amaphilisi amhlophe amanengi abekwe etafuleni

Ibhokisi lamaphilisi elisetshenziswa esibhedlela . Ibhokisi leli limhlophe eceleni lilombala oluhlaza okwesibhakabhaka .Phambili kwebhokisi kulotshwe ngamabala amnyama .Njalo phambili kwebhokisi kulamaphilisi amhlotshana .

Imithi etholakala ezibhedlela kumbe emafamasi. Imithi leyi isemagabheni amhlophe nje njalo lezivalo zemithi zimhlophe. Imithi le ikhanya ilayinisiwe emashelufini. Imithi leyi ilotshwe ngamabala amnyama.

Igabha elincane elamaphilisi asetshenziswa ukwehlisa ubuhlungu. Igabha leli limhlophe nke. Njalo lilesivalo esimhlophe , amaphilisi lawa alotshwe ngombala omnyama tshu.

Isandla somuntu ogqoke okumhlophe kanye lendandatho ufaka amaphilisi ebhokisini. Lamaphilisi amhlophe njalo alotshwe ngombalo oluhlaza okwesibhakabhaka kanye lomnyama. Akhanya ebekiwe alayiniswa ngendlela eqondileyo.

Imithi yokukhwehlela emithathu etshiyeneyo omunye umuthi ungamanzi uluhlaza okwesibhakabhaka omunye umuthi ulotshwe ngamabala amhlophe nke omunye umuthi ulotshwe ngamabala abomvu gebhu.

Ibhokisi lomuthi elamaphilisi liyibhokisi elimhlophe elilombala oluhlaza futhi libonakala lilamaphilisi phakathi. Lomuthi uvame ukusetshenziswa ezibhedlela noma efamasi. Phandle kwebhokisi leli libhaliwe ngamabala ayi-orenji.

Amabhokisi emithi a phakathi kwama shelufu le imithi imithathu yonke yehlukene eminye libhalwe ngamabala amhlophe amanye abomvu njalo amanye aluhlaza okwesibhakabhaka

Ibhodlela elincane lomuthi elimhlophe, elilesivalo esimhlophe, elilesitikha esiluhlaza okwesibhakabhaka njalo phezulu kwalelobhodlela kulesigombolozi esibomvu esincane, ngumuthi wokuvula amakhala avalekileyo. Lowo muthi utholakala emafamasi lasezibhedlela.

Amaphilisi ababili atshiyeneyo, amanye amaphilisi asebhokisini elimhlophe elibhalwe ngamabalabala aluhlaza kanye lambala aluhlaza okwesibhakabhaka. Amanye amaphilisi asegabheni asebhokisini elimhlophe abhalwe ngamala abomvu gebhu kanye lamabala aluhlaza okwesibhakabhaka. Eceleni kwalelo gabha kulephilisi elilodwa phansi.

Abesifazana ababili abahleziyo . Omunye owesifazana ugqoke iyembe emhlophe nke. Wagqoka lamacici kanye lendandatho esandleni sakhe sokunxele. Uthwele ibhokisi. Phambi kwakhe owesifazana ohleziyo, bakhangelene.

indawo ekhanya engani kusegangeni kulezihlahla ezinkulu eziluhlaza njalo kulotshani duzane lotshani kulebhakani elimhlophe elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka elikhanya litshengisa indlela

Indawo evulekileyo enhle , Kukhanya kulotshani obuluhlaza tshoko. Kanye lamaluba alungiswe kahle abamahle. Kulezihlahla ezinkulu ezikhulileyo ,ezinye izihlahla ezilamahlamvu asewoma. Eceleni kwezihlahla kulezakhiwo ezinkulu ,esinye izakhiwo siphendwe saba mhlophe nke.

Umntwana okhanya egula umtwana lo ugqokiswe I pamper njalo kagqokanga isikipa umntwana ukhanya elentambontambo ezinengi ezikhonekhithwe emzimbeni wakhe njalo ukhanya ephakathi komtshina otholakala ezibhedlela owokufakwa abantwana abancane

Ibhakane elikhanya liyisaziso, ibhakane leli liluhlaza okwesibhakabhaka njalo ngaphansi lalotshwa ngamabala amhlophe, ngaphansi lapendwa kwabamhlophe lalotshwa ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka . Phezulu kwebhakane kulesigombolozi esilabantu phakathi, owesifazana lowesilisa, owesilisa ugqoke isikipa esimhlophe owesifazana ugqoke iqhiye ebomvu.

Abantwana abane, kulababili abangabafana lababili abangamankazana bonke bakhanya bethwele izigodo njalo phambili kwabo kulezingungu ezinengi ezinye zimisiwe ngemuva kwabo lazo zinengi.

Udokotela wesifazana ogqoke iyunifomu yabodokotela eluhlaza okwesibhakabhaka wagqoka lamagilovusi aluhlaza okwesibhakabhaka ukhanya ebambe umuntu ogulayo, ulele embhedeni wambathiswa ingubo emhlophe. Enyaweni zakhe kukengubo eluhlaza okwesibhakabhaka. Lapha abakhona kukhanya kuyindlu eyokupharethela ngoba kulemitshina eminengi ehlanganisiweyo.

Abantu abanengi. Abantu laba bahlezi, bahlezi ezitulweni ezimnywama njalo kulamatafula amnyama. Phezu kwamatafula kukhanya kulamaphepha lamambodlela amanzi. Phambili kwabo abakhangele khona kulezitulo ezimhlophe njalo kukhanya kulebhakani elikhulu abantu bonke abangale balikhangele

indlu eyoku operathela etholakala esibhedlela kulabo dokotela abane omunye u dokotela ugqoke eziluhlaza tshoko kanye le mask lenguwani abanye abathathu bame ndawonye bakhanya kulomuntu abamu operathayo omunye ugoqe izandla omunye ukhanya encedisa lowu othwele amanarithi

Indawo yabantwana yokudlalela elungiswe kahle yapendwa ngamakhala atshiyeneyo. Indawo leyi isendaweni elotshani eluhlaza tshoko njalo ngemuva kulezihlahla ezinde lezifitshane. Ngemuva kwezihlahla kulezakhiwo ezinkulu ezikhanyayo.

Abantu abanengi ababutheneyo abanye bakhanya bemile abanye bakhanya behlezi njalo phambi kwabantu laba kukhona udokotela ogqoke ijazi elimhlophe kukhanya engu dokotela abantu laba bakhanya bengabantwana lapha abahlezi khona kuletafula elimhlophe njalo kuletende elikhulu elimhlophe elilombala oluhlaza tshoko

Umntwana oyinkazana ogqoke ihembe emhlophe nke kanye lesiketi esimnyama esilamatopotopo amhlophe uthwele isigubhu ekhanda. Ngemuva lapho ame khona kulezihlahla.

Abantu abathathu kulomama lobaba lomntwana umntwana ugqoke isikipa esiluhlaza okwesibhakabhaka umama ugqoke amangilazi bathwele amankomitsho amhlophe nke bahlezi phezulu kwesofa.

Abantu abanengi abaminyeneyo endlini encane. Abanye ngabantwana, balele, abanye bahlezi, abanye ngabantu abadala abakhanya besebenza. Lapha abalele khona kulezikhwama eceleni.

owesifazana olenwele ezincane ugqoke isikipa esimnyama tshu wathandela lelembu eliluhlaza uthwele umntwana omncane ogqoke isigqoko esiluhlaza esilembala emhlophe umthwele ngetawulo emhlophe nke bahlezi endaweni okukhanya angani kusesibhedlela

Umama ogqoke iqhiye elamabalabala kanye lesigqoko esilamabalabala uthwele umtwana kanye lephepha ezandleni zakhe eceleni kwalo umama kulomfanyana ogqoke isikipha esibomvu ngemva komfana lo omncane kulabazali abahleziyo abanye bemile labantwana bemelele ukuthi bebone odokotela bezempilakahle zabantwana

Egumeni lesibhedlela elokubelethela abantwana, udokotela wesilisa ugqoke ijazi elimhlophe uthwele umntwana njalo kulomama ohleziyo embhedeni okhangele udokotela esemelele ukuthwala umntwana.

udokotela wesifazana ogqoke amangilazi kanye lamacici ugqoke lejazi elimhlophe elikhulu wagqoka lama gilavusi ukhanya ehlaba i injection kulowo oleleyo embhedeni ogqoke isikipa esimnyama wambathiswa ingubo emhlophe

Abantu abanengi abahleziyo phansi kwetende abantu laba bonke kukhanya bekhangele omileyo phambili owesifazana onguye okhulumayo. Owesifazana lowu ugqoke isigqoko esimnyama esithutshayo ngaphansi wagqoka lejazi elimhlophe. Uthwele i microphe kanye lebhuku ukhuluma lomphakathi, lapha abakhona kulezi hlahla hlahla ezinengi kanye lotshani.

Abantu abanengi abasendaweni yokudlalela ibhola kulabadlala ibhola labamileyo. Ababili owesilisa lowesifazana bancedisa olele phansi olimeleyo.

Odokotela ababili abagqoke izigqoko zokuzivikela eziluhlaza okwesibhakabhaka. Bagqoka amagilavisi amhlophe njalo bafake ama mask. Odokotela laba bakhanya bekhangele umtshina omhlophe olentambontambo ezinengi njalo kukhanya kulomuntu olele embhedeni okunguye abamkhangeleyo.

Abantu abanengi abamileyo. Abantu laba basegumbini lesibhedlela. Abanye bagqoke amasudu abanye bagqoke amayunifomu awabodokotela. Kukhona umuntu oleleyo owesilisa ongani ulimele unyawo. Okunye unyawo lusemoyeni okunye unyawo uluqondisile ngapho wagoqa lezandla.

Odokotela ababili, omunye udokotela umile ugoqe izandla ugqoke izigqoko ezimhlophe nke kange lemask emhlophe, omunye udokotela uhlezi ugqoke izigqoko eziluhlaza okwesibhakabhaka lemask eyiblue. Lapha abakhona kukhanya kuyindawo eyiyo esetshenziswa esibhedlela ukuthesitela enjengamalaboratory.

Abantu abathathu, ababili abesilisa loyedwa owesifazana, omunye wesilisa ungudokotela ugqoke ijazi emhlophe kanye lamagilavusi amhlophe. Ukhanya ehlaba i injection kulowo owesifazana ogqoke isikipha esimhlophe. Omunye owesilisa ohlezi eceleni ukhanya ebambe isandla sakhe kutshengisela ukuthi uqeda ukuhlathshwa

Udokotela wefmsifazane Udokotela lo ugqoke isikipa esimhlophe nke kanye lebhulugwe elimhlophe eceleni kwakhe kulabo mongikazi abanye bagoqe izandla abanye bafake izandla zabo emaceleni odokotela laba bagqoke izikipa eziluhlaza okwesibhakabhaka kanye labhulugwe aluhlaza okwesibhakabhaka lezicathulo ezimhlophe kulomuntu oleleyo embhedeni bakhanya bekhangele yena

Abantu abanengi abanye bakhanya bemile bebambe amaqolo abanye bebambe phezu kwetafula abanye bakhanya behleli. Lapha abakhona kuletende elikhulu elimhlophe njalo abathathu yibo abahleziyo phambi kwabo kuletafula itafula leyi ikhanya ilama lephuthophu amanengi.

Odokotela ababili omunye udokoteka ugqoke isikipa esimhlophe kanye lamagilavusi amhlophe lebhurugwe elimhlophe omunye wakhe ugqoke isikipa esibomvu kanye lamagilavusi amhlophe eceleni kwabo phakathi laphakathi kulowesifazane ogqoke ijesi emnyama tshu nguye abakhanya bemkhangele bemnaka eceleni kwakhe kulombeda omkhulu olengubo eluhlaza okwesibhakabhaka

Abantu abahleziyo phansi kwetende abantu laba bakhanya belalele udokotela okhulumyo udokotela lo ugqoke ijazi elimhlophe njalo uthwele ibhuku eceleni kwakhe kukhona owesilisa othutshayo ozoba yingxenye yalabo abahleziyo, lapha abahlezi khona yindawo evulekileyo njalo kulezihlahla ezinkulu eziluhlaza tshoko.

Abesifazane ababili abamileyo. Omunye ugqoke iyembe eluhlaza okwesibhakabhaka, omunye ugqoke ijazi elimhlophe nke wagqoka lamangilazi. Eceleni kwabo kukhona omunye owesifazane osegugile ohlezi esitulweni esimhlophe wagqoka isigqoko wafaka lengubo eluhlaza okwesibhakabhaka. Bakhanya bemkhangela indlebe ngabesifazane ababili abamileyo.

Abantu abanengi abasegumbini lesibhedlela omunye ulele, ugoqe izandla uphakamise unyawo, unyawo lwakhe lufakwe izinsimbinsimbi, eceleni kwakhe kukhona umongikazi ogqoke okumhlophe kanye labesilisa abagqoke amasudu, eceleni kwabo bakhona abanye abamileyo.

Udokotela ohleziyo esitulweni esiluhlaza. Udokotela ugqoke amagilovisi amhlophe. Kanye lejesi emhlophe. Ukhangele umtshina ehlola owesifazana ohlezi phambi kwakhe umhlola amehlo. Owesifazana abamhlolayo uhlezi esitulweni esimnyama.

Umama osekhulile ogqoke ingwane emnyama lesigqoko esilamabalabala kanye lamangilazi. Eceleni kwakhe kulowesilisa ogqoke ijazi emhlophe kukhanya emlungisa amangilazi. Endlini lapha abakhona kulezibuko ezisemashelifini ezitshiyatshiyeneyo njalo ngemuva lapha abame khona kulemiduli emhlophe.

Abantu abathathu, ababili abesifazana, abamileyo. Kanye loyedwa owesilisa ohlezi phansi. Owesifazana omunye wabo, ugqoke ijazi elimhlophe nke kanye lamangilazi. Omunye ugqoke isigqoko esiluhlaza okwesibhakabhaka. Nguye othwele umtshina ezandleni zakhe, ekhangela indlebe yowesilisa, ogqoke okuluhlaza. Ohlezi phansi.

umuntu wesilisa ulele emubhedeni ukhangele phezulu uhlolwa ngomtshina umtshina abamhlolangawo umhlophe nke umhloli ugqoke amagulavusi amhlophe lejazi elimhlophe uphethe umtshina umufake phezulu komuntu wesilisa eceleni kwabo kule khetheni elibuhleza tshoko

Ishelufu emhlophe etholakala ezibhedlela kumbe emafamasi ishelufu leyi ilombala oluhlaza eceleni njalo phakathi ilamabhokisi amaphilisi atshiyeneyo akhanya engabekwanga ngokuhleleka amanye amabhokisi aluhlaza, amanye aluhlaza okwesibhakabhaka amanye abomvu njalo eceleni kulemithi esemaphepheni lomuthi osegabheni.

Isakhiwo esikhulu .Phambili kwesakhiwo kule bhakane elimisiweyo lafakwa amatshe .Eceleni kwaleli bhakane kulesihlahla esikhulayo Ngemuva kubhaliwe ukuthi pharmacy njalo eceleni kubhaliwe ukuthi Tecno.

Igumbi elikhulu elilama tiles amhlophe, igumbi leli likhanya liyi pharmacy kulama tile njalo kulegabha eliluhlaza okwesibhakabhaka elivulekileyo eceleni kulamashelufu amhlophe nke phakathi kwamashelufu kulemithi etshiyeneyo kanye lamaphilisi.

Isakhiwo esikhulu kakhulu Isakhiwo lesi sifulelwe ngophahla olubomvu njalo phambi kophahla lolu kulabantu abakhanya behamba hamba njalo kulezimota ezinye zimile ezinye zingani ziyahamba njalo eceleni kulotshani obulungiswe baba buhle.

Amashelufu amade amhlophe atholakala efamasi. Phakathi kwalawo mashelufu kulemithi kanye lamaphilisi. Phezulu kweshelufu kulamabhokisi abekiweyo phezulu, njalo imithi leyi ilayinisiwe kahle ngendlela yayo.

Imithi ebekiweyo emashelufini, imithi le ivame ukutholakala ezibhedlela kumbe emafamasi. Imithi leyi isemabhokisini amhlophe amanye amabhokisi aluhlaza okwesibhakabhaka alotshwa ngombala omnyama, amanye amabhokisi aluhlaza alotshwa ngombala omhlophe langombala omnyama.

Isakhiwo esikhulu esefamasi, phambili kwesakhiwo lesi kulebhakane elikhulu eliluhlaza lalotshwa ngamabala amhlophe. Njalo eceleni kwesakhiwo kulabesilisa ababili abahleziyo njalo phambi kwabo kulemota emhlophe emileyo enkulu njalo imnyango yefamasi ivulekile.

Ishelufu etholakala esibhedlela kumbe e"pharmacy".Ishelufu leyi imhlophe nke njalo phakathi kweshelufu kulama gabha, amagabha amaphilisi. Amagabha lawa amhlophe, amanye alombala oluhlaza tshoko, amanye alombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Ishelufu emhlophe etholakala ephamacy kumbe esibhedlela phakathi kweshelufu le kukhanya kulama bhokisi awamapills amabhokisi lawa amhlophe nke njalo elinye lamabhokisi lilotshwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka elinye ibhokisi lilotshwe ngamabala abomvu gebhu

Ibhakane elimhlophe elikhulu Ibhakane leli lilotshwe ngamabala amnyama njalo lilombala oluhlaza okwesibhakabhaka lombala oluhlaza eceleni kwebhakane kule zihlahla ezinkulu ezikhanyayo njalo duzane lezihlahla kulentambo zamagetsi phansi kulezakhiwo ezikhanyayo.

Ishelufu emhlophe nke enkulu ilemuthi kanye lamaphilisi akhanya ebekiwe kahle ngendlela efaneleyo aphezulu akhanya ebekiwe ngokusetshenziswa ngayo kwawo njalo eceleni kweshelufu kukhona ibhokisi elincinyane elikhanyayo njalo kulamathalizi amhlophe.

Amashelufu atholakala esibhedlela amashelufu aphambili kulamatafula awokugcoba kanye lamapamper asetshenziswa ngabantwana lama porridge adliwa ngabantwana abancane ngemuva kulemithi kanye lamaphilisi alayinisisweyo.

Indawo enkulu evulekileyo kukhanya kulezihlahla eziluhlaza ezikhanyayo. Njalo kulebhakane elikhulu ibhakane leli llilotshiwe ngamabala amhlophe njalo ebhakaneni kukhanya kukhona ogqoke ijazi labodokotela kulezakhiwo ezithutshayo ngemuva kwebhakane.

Amaphilisi atholakala epharmacy kumbe esibhedlela , amaphilisi lawa mathathu alayinisiwe phakathi kweshelufu , amaphilisi lawa asebhokisini elimhlophe njalo alotshwe ngombala omnyama , eceleni kwebhokisi kulombala obomvu kanye loluhlaza

Abesilisa abayisithupha bagqoke amajazi amhlophe njalo abanye bagqoke lamagilovisi amhlophe. Lapha abakhona kukhanya ngani kuse Famasi kumbe esibhedlela lapha aba thestela khona izinto ezitsheyeneyo ezinjengama gazi. Omunye udokotela phambi kwakhe kulomtshina omhlophe ume yedwa, abanye babuthene emuva labo bakhangele umtshina.

Amabhokisi emithi kanye lamaphilisi, abekiwe ngendlela eqondileyo emashelifini efamasi. Phambi kwamashelifi kulomuntu wesifazana olukileyo ogqoke ijazi elimhlophe, ukhanya enabulule isandla elalamela imithi.

Indlu ependwe yaba mhlophe nke elomnyango omkhulu omhlophe kanye lamawindi amakhulu. Kukhanya angani yi phamarcy. Phambili kwepharmacy leyi kulezitulo ezimbili ezimhlophe nke ezibekiweyo njalo phambili kulebhakani elimhlophe elilotshwe inombolo ngamabala amanyama laphinda lalotshwa amabala ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka

Imithi eminengi etshiyeneyo, imithi leyi ibekiwe emashelufini amabili imithi leyi ibekwe kahle ngendawo ehlelekileyo. Amanye amabhokisi amhlophe njalo amanye aluhlaza njalo amanye abomvu gebhu amanye avuliwe amanye avaliwe.

Ifamasi enkulu, ifamasi leyi ilomnyango omkhulu njalo phakathi kulabesilisa ababili abagqoke amayembe amahlophe omunye wagqoka lebhurugwa elimnyama tshu, ecelene phakathi kwefamasi kulesitulo njalo lesikhwama ifamasi ileminyango emhlophe eminye iminyango iluhlaza okwesibhakabhaka phandle kulesihlahla esikhanyayo.

Itafula elamashelufu, egcwele amabhokisi, amabhokisi akhanya ngani angabhokisi awemithi noma amaphilisi. Amanye avuliwe , amanye avaliwe, amanye abekiwe phezu kwazulu kwegilasi.

Ibhakane elikhulu elilengisiweyo phezulu. Ibhakane leli limhlophe njalo lilotshwe ngamabala aluhlaza tshoko, ngaphansi kwebhakane kulotshwe inombolo yocingo, ngemuva kwebhakane kubonakala izihlahla ezinkulu kanye lentambontambo ezikhanya zingezamagetsi.

Ifamasi enkulu ependwe yaba mhlophe phezulu kwefamasi kubhaliwe ukuthi Hoho famasi ngamabala aluhlaza. Imnyango yefamasi iluhlaza njalo emnyango kulamaphepha amhlophe alotshwe ngamabala amnyama

Imithi ehleliweyo eshelifini, kulamabhokisi amane kanye lamabhodlela amabili ,amanye amabhokisi alemizila eluhlaza kanye lombala omhlophe ,elinye lamabhokisi abomvu gebhu.

Ishelufu egcwele amagabha amanengi. Amagabha lawa aluhlaza okwesibhakabhaka. Amanye avalelwe ngeplastic njalo kubonakala engani agciwe ndawonye ngendlela ehlelekileyo. Ngaphansi kweshelufu kulezinye izinto okunjenge bhokisi elibomvu elilesithombe somuntu.

Isakhiwo esikhulu esibhaliweyo ukuthi Pharmacy, phambili kwesakhiwo lesi kule mota emnyama tshu ethutshayo njalo eceleni kwemota kukhona abesilisa ababili abahleziyo phandle ipharmacy le ilomnyango omkhulu ovulekileyo okubonakala khona amashelufu.

Imithi etholakala esibhedlela kumbe epharmacy. Imithi leyi ibekiwe ngokuhlelekileyo kumashelufu. Imithi leyi isemabhokisini amhlophe kodwa alembala etshiyeneyo. Eminye ibhalwe ngembala eluhlaza okwesibhakabhaka eminye ibhalwe ngembala ele orange. Ngaphansi ikhona eminye ebomvu gebhu.

Umtshina wokukha amanzi, phezu kwawo kulomgqomo omkhulu olombala oluhlaza okwesibhakabhaka ogcwele amanzi. Eceleni kwawo kulamashelufu agcwele amaphilisi. Eceleni komtshini wamanzi kulefiriji.

Abesilisa ababili abamileyo efamasi. Ngemuva kwabesilisa laba kulamashelufu lapho okulemithimithi etshiyetshiyeneyo. Laba abesilisa bayaxhawulana izandla, omunye ugqoke ijazi elimhlophe, omunye ugqoke iyembe eluhlaza okwesibhakabhaka. Bakhanya angani bayantshintshantshintshana amaphepha.

Abantu abanengi abahleziyo. Abantu laba bahlezi ezitulweni ezitshiyeneyo. Ezinye izitulo ziluhlaza okwesibhakabhaka, ezinye izitulo zibomvu gebhu. Phambili kukhona owesifazana ohleziyo lapha okuletafula khona njalo omunye umile eceleni ukhanya ekhuluma. Omunye umile kwelinye icele duzane lalapha okulesiphambano khona emdulwini.

Abantu abanengi ababutheneyo abantu laba bakhanya ngani bayalima izihlahla abanye bathwele izihlahla abanye bathwele amakhuba lapha abame khona kulezihlahla ezinengi ezifananayo njalo kulezakhiwo ezifananayo

Ibhakane elimhlophe elikhulu! Ibhakane leli kukhanya kulibhakane elokuyazisa ngesaziso sendawo. Ibhakane leli limhlophe. Lilotshwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka, njalo ngaphansi, lilotshwe ngamabala amnyama. Ngemuva kwalelibhakane, kulezihlahla ezithutshayo. Izihlahla eziluhlaza tshoko, ezinkulu!

Abantu abanengi bakhanya bemile endaweni evulekileyo okungani kuphandle. Ngemuva kwabantu laba kulezihlahla ezinkulu ezikhulileyo. Njalo Eceleni kwezihlahla kukhanya kulesakhiwo. Abantu laba bakhanya bebambe ilembu elilotshwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka. Phansi lalotshwa ngamabala amnyama tshu. Bakhanya bencediseni ukulibamba lelilembu.

Abantu abanengi abahleziyo abantu laba bahlezi ezitulweni ezimhlophe njalo kulabodokotela abagqoke amagilavusi amhlophe kanye lamajazi amhlophe phambili kwabo kulabhokisi emithi kanye lama injeshini kukhanya behlaba abantu ama injeshini.

Abantu abanengi ababutheneyo, ebantwini laba kukhona abantu abadala abahleziyo bodwa, njalo lapha abahlezi khona kule thafula oluhlaza. Eceleni kwabo kula bantwana abanengi abaminyeneyo abahleziyo. Phambili kula bantwana abamileyo abaphethe iphepha eliyilo elikhanya liyisaziso salokhu abakumemezelayo.

Umuntu wesifazane ukhanya egqoke isikipa esilamabalabala kanye lesiketi esilamabalabala ukhanya egeza izandla ngoba izandla zakhe zilesepa emhlophe lapha akhona kulezihlahla ezikhanyayo njalo lamahlamvu akhanyayo

Abantu abanengi abamileyo abantu laba bakhanya bemile endaweni yokudlalela ibhola ngemuva kulezindlu ezikhanyayo kanye lezihlahla ezinkulu ezikhanyayo. Abanye bagqoke izikipa ezimhlophe abanye bagqoke izikipa eziluhlaza okwesibhakabhaka. Bonke bagqoke impahla ezitshiyeneyo njalo lapha abakhona ngemuva ngani kulelayithi elikhulu labanye abakhona abangani bayagijima.

amaqembu amabili atshiyeneyo elinye iqembu likhanya lisebhuqwini njalo ngemuva kwabo kulezihlahla eziseduzane kanye lezindlu elinye iqembu lisendaweni elungisiweyo elotshani njalo ngemuva kulendawo zokudlalela ibhola lezihlahla ezikhatshana

Abesilisa abahamba ndawonye. Abesilisa laba bagqoke amayembe amhlophe nke njalo abanye bagqoke ingowane ezibomvu gebhu. Kukhona abagqoke amangilazi. Eceleni kwabo kukhona abesilisa labesifazana abathengisayo kanye lezimota. Bathwele iphepha elikhulu elazisa ngemvukuzane.

Abantu abami ndawonye ngaphansi kwesakhiwo esifana lendlu enkulu noma indawo yokusebenzela. Omunye ngowesifazana ugqoke ijazi elimhlophe. Phakathi kwabo kukhona owesilisa ome eduze lesilinganiso sobude njalo omunye nguye abamlinganisa ubude abanye bamile.

Abantu abanengi abahlangeneyo phandle abanye bamile abanye bahlezi ezitulweni ezimhlophe ,abanye bahlezi phansi etshanini Kulamatende amakhulu amhlophe nke ngemuva kwamatende kulezindlu ezinkulu, ngemuva kwezindlu kulezihlahla eziluhlaza kanye lezintaba.

Abantu abanengi abahlezi egumbini elikhulu phakathi kwabantu laba kulowesilisa ogqoke ijazi elimhlophe Kanye leɓhulugwe elibomvu gebhu nguye omileyo okhanya echasisa. Abanye bahlezi oyedwa umile. Omunye wabahleziyo uthwele izigodo zokuhambisa.

Indoda egqoke isudu emnyama leyembe emhlophe nke ibambe ikhanda ngezandla zombili. Ibonakala idubekile kakhulu. Eceleni kwakhe kulenqwaba yamabhuku. Eceleni kwalendoda kulabantu abanengi ababutheneyo bethwele amabhakani, abanye bebonakala angani bazondile.

Odokotela ababili abasesibhedlela omunye udokotela ukhanya esekhiphe igilovusi elilodwa sesele lelinye . Ugqoke isikipa esimhlophe esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka .Omunye udokotela ugqoke isikipa esimhlophe salotshwa ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka. Bakhanya bemile lomunye obuye esibhedlela owesifazana osegoqe isandla eqeda ukuhlatshwa.

Indawo enkulu evulekileyo indawo leyi ikhanya iphandle ngoba ngemuva kubonakala izakhiwo ezinengi ezitshiyeneyo njalo phambili kwezakhiwo lezi kulemota enkulu imota eluhlaza okwesibhakabhaka ngemuva kwayo kubomvu abantu bakhona bamile abanye bagqoke izikipa eziluhlaza abanye bagqoke izikipa ezitshiyeneyo bakhanya bethwele iphepha elikhulu elesaziso.

Abantu abathathu abaphambana emgwaqweni umgwaqo abahamba kiwo ulibhuqu njalo eceleni kulotshani obuncane obuluhlaza tshoko kanye lezihlahla ezinkulu eziminyeneyo phezulu kule bhodi yesaziso eyazisa ngeze HIV kulowesilisa lowesifazana.

ibhokisi elimhlophe nke ibhokisi leli livame ukutholakala esibhedlela kumbe ema phamarcy ngelokukhangela imikhuhlane enjenge STD kanye le HIV ibhokisi leli lilotshwe ngamabala amnyama tshu njalo phansi kulesigombolozi esiluhlaza okwesibhakabhaka

Udokotela wesilisa ohleziyo esitulweni esiluhlaza, ugqoke ijazi elimhlophe njalo ngaphansi wagqoka leyembe emhlophe. Ugqoke amangilazi. Udokotela lowu ukhanya ebhala ebhukwini. Phambi kwakhe kulabesifazana ababili abazivalileyo ubuso ngamaqhiye. Omunye uhlezi phansi, omunye umile uzivale ngeqhiye emhlophe, omunye wazivala ngeqhiye ebomvu gebhu.

Umama othwele umntwana. Umntwana lo umthwele ezandlani zakhe wathandelwa ngethawulo emhlophe nke .Eceleni kwalumama kuleshelufu emhlophe elezibambo ezimnyama njalo kulombheda wesibhedlela.

Abantu abathathu abesifazana ababili bagqoke izikipa ezifananayo oyedwa ugqoke esimhlophe ngemuvakwabo ngathi kuletende eliluhlaza tshoko njalo kulezihlahla ezinengi eziminyeneyo eziluhlaza tshoko.

Abantwana abahleziyo phandle, lapha abahlezi khona kulezihlahla njalo ngemuva kwabo kukhanya kulesakhiwo esikhulu kakhulu. Abantwana labo bagqoke impahla eziluhlaza, abanye bagqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka. Phambili kulowesilisa ogqoke iyembe eluhlaza okwesibhakabhaka kanye lengwane.

Owesifazane oleleyo embhedeni ozithweleyo uyenza isikani eyenziwa ngudokotela lomongikazi. Udokotela ugqoke amangilazi wagqoka lejazi elimhlophe umongikazi ugqoke isikipa esiluhlaza okwesibhakabhaka bakhanya bemfaka umtshina esiswini.

Abantu abanengi abahlezi ezitulweni bephakathi kwendawo evulekileyo. Phambili kulabantu ababili abesifazana omunye uphakemise isandla omunye umile ugoqe izandla, abantu bonke bagqoke amamaski aluhlaza okwesibhakabhaka.

Owesifazana ogqoke isigqoko esiluhlaza okwesibhakabhaka uhlezi esibhedlela uthwele umntwana ogqoke inguwane kanye lesikipa esimhlophe. Lapha abakhona kugcwele imibheda engelabantu.

Abantu abahleziyo, bayenza isigombolozi. Abanye ngabesilisa, abanye ngabesifazana. Abahlezi phezulu kwamalembu. Abanye bahlezi phansi. Lapha abakhona, kukhanya kugcwele amahlamvu, lotshani obulutshwane, obuluhlaza. Obunengi sebuwomile.

Umuntu ohlekayo okhanya ethabile ugqoke ingwane emnyama tshu, wafaka lamacici amhlophe ethandele ilembu. Ngemuva kwakhe ngani kuletende elimhlophe kanye lezihlahla.

umuntu wesilisa ufake isifihlabuso esiyi orange uyahlatshwa ijekiseni engalweni uhlatshwa ngumuntu wezimpilo ogqoke izigqoko zokuzivikela eziluhlaza okwesibhakabhaka le mask lamagilavusi basendlini okubonakala angani kusesibhedlela

Umuntu wesilisa olendevu ogqoke isikhipha esincane esingavaliyo amahlombe umuntu lowu ukhanya esenza ezokuzelula umzimba esinye isandla usinabululile esinye wasifaka phakathi kwalesi asinabululileyo.

Umuntu wesilisa okhanya egijima umuntu lowu ugqoke ibhulugwe elincane elibambayo lesikhipha esimhlophe lamatenisi. Eceleni kwakhe kukhanya kulokudla okwakha umzimba ,okunjengama orange Kanye lama grapes lama carrots.

Igumbi lesibhedlela kulemibheda eminengi ebambeneyo njalo kukhona abanye abakhanya angani balele. Kukhona ohleziyo owesifazana ogqoke isigqoko esilamabalabala esiluhlaza okwesibhakabhaka. Eceleni kwakhe kulomntwana ohleziyo ogqoke isigqoko lamasokisi amhlophe okhanya ethabile

Abantu besilisa ababili abakhanya besegumbini. Igumbi leli lilomnyango omkhulu njalo kulekhetheni eliluhlaza okwesibhakabhaka. Kulaba abesilisa kukhona oleleyo, ogqoke isikipa esimhlophe wagoqa izandla eaphakamisa unyawo lwakhe walufaka phezu kwehlombe lomunye owesilisa, ukhanya emncedisa ukuzelula.

Indawo enkulu eyokudlalela ibhola lezandla, kukhanya kulabantu abanengi ababutheneyo. Abanye ngabantu abazobukela abanye ngabantu abadlalayo. Oyedwa ukhanya esehlezi phezu kombheda eselimele engasekho phakathi kwabanye.

Udokotela wesifazane phambi kwakhe kuletafula njalo ungani kulemitshina eminengi, uhlezi esitulweni esimnyama uthwele umtshina omhlophe njalo ubambe ikhanda lomntwana, umntwana uhlezi phansi bakhanya bemkhangela ngudokotela

Izandla ezine izandla lezi zikhanya zidwetshiwe, zidwetshwe zaba mnyama njalo lapho okudwetshwe khona phezulu kulentambo ntambo ezidwetshwe zaba abomvu ezitshiya tshiyeneyo lokhu kutholakala esibhedlela yindlela yokubopha izandla.

Umuntu wesifazana ogqoke isikipa esiluhlaza kanye lebhulugwe elincane eliluhlaza okwesibhakabhaka ukhanya ephusha umtshini lapha ame khona kukhanya kugonjolozele ngefence njalo phansi lapha akhanya esebenzela khona kuluhlaza.

Umtshina wesibhedlela omkhulu olombheda ongena phakathi kwawo. Umtshina lo usetshenziswa ukuhlola izigulane, umtshina lo umhlophe nke njalo eceleni kulomduli omhlophe nke olamabala bala ayaphezulu.

Odokotela abathathu abesilisa. Odokotela laba bagqoke amamasikhi aluhlaza okwesbhakabhaka. Njalo bonke bagqoke amajazi obudokotela. Owedwa ugqoke ijazi emhlophe nke. Ababili abasemaceleni bagqoke amajasi aluhlaza okwesbhakabhaka. Lapha abakhona kukhanya kulemitshina eminengi, imitshina leyi imhlophe, njalo phezulu kwetafula kukhanya kulodoli.

Umduli omkhulu omude .Umduli lowu uyakhwe ngamatshe lomdaka .Ecelen komduli kulamtshe. amanengi angani agadanisiwe . Eceleni komduli kulotshani obuncane obukhulayo njalo kulezihlahla ezincane ,esezikhulile lezinye ezingani zinkulu zingani yimithi yesintu.

Imithi yokwelapha , imithi le ngeyesintu , imithi le ikhanya ikhula endaweni ephandle evulekileyo , imithi le ilamahlamvu amakhulu njalo ingotsha zakhona zincane njalo zinde ukuyaphezulu , emaceleni kulamadwala amancane akhanyayo

Utshani obuluhlaza tshoko. Utshani lobu buqunywe baba buhle njalo eceleni kotshani kulamaluba akhulayo njalo kulezihlahla ezinkulu eziluhlaza tshoko. Izihlahla lezi aziminyananga. Eceleni kwesihlahla kuyabe kulamaluba.

Isihlahla esiluhlaza tshoko. Isihlahla lesi sigcwele ingatsha ezincinyane njalo sigcwele amahlamvu. Isihlahla lesi sikhanya siyisihlahla esikhulele endaweni esegangeni. Eceleni kwesihlahla kulezinye izihlahla.

Umduli omkhulu omude umduli lowu usugugile okutshengisela ukuthi wayakhiwa kudala. Eceleni komduli kulamatshe amanengi abutheneyo eceleni kwamatshe kulokhula oselukhula kanye lotshani obuncane lesihlahlanyana esincane.

Isihlahla esiluhlaza tshoko esiminyeneyo. Isihlahla lesi silamalubaluba amhlophe nke ngemuva kwesihlahla kulamadwala. Ngemuva kwedwala leli kulezinye izihlahla eziluhlaza tshoko.

Izihlahla eziluhlaza izihlahla lezi zikhanya ziminyene zilamagatsha amanengi kanye lamahlamvu amade izihlahla lezi zikhanya zisetshenziswa njengemithi yesintu

Utshani obuluhlaza tshoko bukhule bababunengi endaweni efana legceke kumbe insimu. phakathi kotshani kulembali ezincane ezimhlophe ezisakazeke indawo yonke. Izihlahla zincane zixubene.

Isihlahla esiluhlaza tshoko. Isihlahla lesi sikhule saminyana. Phakathi kwesihlahla kukhona osokukhula okungani kuluhlaza, okungani kuyahlaba njalo phakathi kwesihlahla lesi ungani kulezinye izihlahla lotshani.

Igabha elomuthi, igabha leli limhlophe lilotshwe ngamabala aluhlaza amakhulu, libhaliwe ukuthi shampoo, i shampoo ijwayele ukusetshenziswa ukugeza ikhanda isebenza njengomuthi.

Isihlahla esincane esiluhlaza tshoko isihlahla lesi sikhanya singumuthi owesintu lapha okulesihlahla lesi khona kulezinye izihlahla ezitshiyeneyo ezikhulayo ngemuva ezilengaja ezinkulu ezitshiyeneyo

Abantu besilisa abahambayo bathwele izikhwama. Lapha abahamba khona kukhanya kulamatshe amakhulu amanye amancane njalo phezulu kukhanya angani kulamadwala alezihlahla ezikhulayo lezihlahla esezikhulile njalo phambi kwabo kulezihlahla ezinkulu lamanzi amanengi akhanya ewela lapha abakhona.

Iphepha lesaziso, iphepha leli lilotshwe ngamabala amhlophe phezulu njalo ngaphansi lilotshwe ngamabala amnyama njalo eceleni lilotshwe ngamabala abomvu gebhu kanye lamnyama njalo, kukhona owesifazana ogqoke isikhipha esimnyama eceleni kwakhe kulama bhokisi ama philizi.

igabha elincane elide elilsivalo eside igabha leli liluhlaza okwesibhakabhaka njalo phambili lilotshwe ngamabala amhlophe ngaphansi kwamabala amhlophe lilotshwe ngamabala amnyama

Izihlahla eziluhlaza tshoko. Izihlahla lezi zilengaja ezinkulu ezinde. Eceleni kwezihlahla kulezihlahlanyana ezincane ezingani ngumuthi wesintu. Izihlahla lezi zilengaja ezincane njalo ngani ziminyene.

Izihlahla ezincane ezinjengamaluba. Izihlahla lezi ziluhlaza zonke kodwa zilamaluba atshiyeneyo. Eceleni kwalezizihlahla kulamaphepha njalo kulamagabha akhanya elahliwe khonapha egcekeni.

Iphepha elimhlophe elilotshwe ngamabala amnyama, phezulu kulephepha, iphepha elilomfanekiso weluba, iluba elibomvu, phansi kulezihlahla ezinengi ezitshiyeneyo eziluhlaza, kwasekusiba lesisodwa isihlahla esilamahlamvu abomvu.

Izandla zomuntu, esinye isandla sithwele isigodo sokuchola, esinye isandla sithwele imithi yesintu phansi kwesandla kulegabha eliyilo elicholelwa khona njalo phezulu kwegabha kukhona lapha acupha khona es

Indawo evulekileyo okukhanya ingani kusegangeni. Ngemuva kulezihlahla ezinkulu eziluhlaza ezikhanyayo njalo kukhanya kulotshani obuluhlaza. Duzane lotshani kulesihlahla esilamahlamvu amancane. Isihlahla lesi silamaluba amhlophe. Isihlahla lesi sisetshenziswa njengomuthi wesintu.

Iphepha elimhlophe, iphepha leli lilotshwe ngamabala amnyama njalo ephepheni kulomfanekiso wesihlahlana esincane. Isihlahla lesi sikhanya singumuthi owesintu osetshenziswa ukwelapha. Ngaphansi kukhanya kubhaliwe ukuthi lowo muthi ungabe usebenza njani.

Indawo evulekileyo kakhulu. Okungani kusegangeni. Kulezihlahla eziluhlaza tshoko eziminyeneyo. Phambili kwezihlahla, kulesihlahlanyana esincane esingumuthi wesintu, okuthiwa yiAloevera, ekhulayo. Amanye amahlamvu aluhlaza. Amanye ungani asewoma.

Izihlahla ezincane ezitshiyeneyo. Izihlahla hlahla lezi zikhanya engani yimithi yesintu. Zilamahlamvu amancane amanengi njalo phezulu ngani zilokuyingatsha ezincane. Lapha ezikhona kukhanya kulamahlamvu amanengi phansi asewomile.

Indawo enkulu evulekileyo. Phambili kulotshani. Njalo eceleni kotshani kulomgwaqo omkhulu olubhuqu olamatshe. Phambili komgqwaqo kulesihlahla esinjenge mithi. Eceleni kwaso kulesihlahla somuthi esikhulu eside singani silamahlamvu.

Izandla ezikhanya zigoqiwe phambi kwezandla lezi kulezitsha ezifana lenkomitsho kanye lezitsha ezincane zokufakela imithi esinye isitsha simhlophe nke esinye isitsha sinjengenginga.

Indawo evulekileyo kulamasaka amhlophe. Kukhanya kuchaywe amahlamvu phezulu aseze ewoma. kukhona abantu abahleziyo abanye bakhanya besebenza. Eceleni kwabo kulezihlahla ezincane ezisakhulayo eziluhlaza. Zikhanya kuyimithi.

Isihlahla esincane esiluhlaza. Isihlahla sisakhula silamaluba aluhlaza futhi sibonakala emhlabathini owangaphandle, eceleni kwesihlahla kulezinye izihlahla ezikhulayo.

Owesilisa ogqoke ijazi emhlophe nke .Othwele isigubhu esilesivalo esibomvu. Kanye lephepha elimhlophe . Ngemuva kwakhe kulamashelufu ,emashelufini lawa kulezigubhu ezibekiweyo kwacaca.

Isihlahla esiluhlaza tshoko , isihlahla lesi silamahlamvu amanengi , sikhanya sikhula endaweni evulekileyo , phambi kwalesisihlahla kulesakhiwo esiyakhwe ngamatshe abomvu gebhu

Ihlathi lezihlahla ezinengi ezitshiyeneyo, eziminyeneyo. Phakathi laphakathi kwalezi zihlahla kugcwele amadwala aminyeneyo. Ezinye izihlahla sezikhula amaluba, amaluba amhlophe nke.